Ame etɔ̃ aɖe nye esiawo le fi sia. Ŋutsu wɔme eve, nyɔnu ɖeka. Dzokeke le wogbɔ eye ŋutsu si ɖɔ kuku la, tsitre ɖe zokeke la gbɔ. Nugo dzi aɖe hã le nugo bubu aɖe dzi.

Ŋutsu etɔ̃ aɖewo le xɔ tum, wo ame eve ɖɔ kuku yi ƒe amadede nye sika, ɖeka tɔ ƒe amadede le dzɛ̃e, esi ƒe amadede le dzɛ̃e la, le kpe ɖom le kpe dzi.

Ŋutsuha sue aɖe tsitre ɖe yameŋu aɖe tame, wo katã wodo awu abɔ legbelegbe ke eve lé aflaga ɖe asi, ɖeka bɔbɔ eye wòɖɔ kuku.

Tsi aɖe le xɔ eve aɖewo dome. Xɔ sia ɖewo nye dziƒo xɔ sasrã etɔ̃. Aklowo le tsi la dzi nakpɔ be woƒe amadede ɖewo nye dzɛ̃, blɔ …

Xɔ eve aɖewo bita ziɔ wo nɔnɔewo. Ame wɔme atɔ aɖewo le xɔ sia ƒe nu nugbɔ. Katapila aɖe hã le eƒom. Xɔmezikpuiwo li.

Ameha siawo tsi tre ɖe anyigba si dze nye ba sɔŋ, ɖewo lé sofi ɖe asi le ba la kum ɖe agba gbadza aɖe me, ɖewo hã lé agba ɖewo ɖe asi si ke le eme, ɖewo tsitre ɖe anyi le wo kpɔm.

Ŋutsu ha sue aɖee nye esiawo. Wo katã wodo kotu ɖe woƒe awuwo dzi. Awu si le ɖewo tɔ te lae nye ʋie. Ame eve nɔ anyi ɖe mɔ aɖe si gbɔ agbale aɖewo le woƒe ŋkume.

Asrafo atɔ̃ aɖewoe nye esiawo, ɖeka mlɔ anyi dze ŋe ɖeak dze klo ɖe esi dzeŋe la gbɔ, ɖeka tsitsitre kpla asi akɔ ɖeka hã tsitsitre eye wole wo kpɔm.

Ame atɔ̃ aɖewo nɔ anyi ɖe klpɔ aɖe ŋu ke ame ɖeka ya nye ŋutsu le wo dome, le kpɔ la dzi la, mɔɖaŋu woame etɔ̃ aɖewo li siwo ƒe kawo ɖuɖu le kplɔ la dzi.

Flaga vovovowo, woti wo ɖe gakpoti aɖewo ŋu. Woƒe amadede ɖewo nye gbemu, dzɛ̃, yie, wo katã wole ya ƒom ɖe teƒe ɖeka.

Exɔ aɖe mee nye esi zikpuiwo kple amewo le fuũ, le xɔa me la, Ghana flaga le dzogoe eveawo dzi, tivi hã le xɔ la me, anyigba la le dz0.

Ŋutsu tsitsi aɖewo tsi tre ɖe xɔ aɖe me. Wo ame akpa gãtɔwo do awu ʋee. Ke ame eve ɖiɔ kuku. Ɖeka le nu fia ɖewo le ŋgɔgbe.

Ameha vi sue aɖewo ƒoƒu ɖe xɔ aɖe me, wo mimi ɖe wo nɔewo ŋu, ɖewo tsyɔ̃ nu ŋɔti, aɖakago aɖewo le woƒe gbɔ, ame aɖewo do awu ʋewo ɖewo hã do kati.

Ŋu enyi aɖewo le fli me. Ɖe ƒe amadede le dzee, ɖeka hã le sika. Ŋutsu ene aɖewo le aɖago me. Elé aflaga si ƒe amadede le gbemu la le ŋuawo fiam.

Xɔ aɖe me nye esi, zikpui lɔbɔɔ aɖe le, suɖui vovovovowo le zikpui la me, kplɔ ʋe gã aɖe le zikpui la ŋgɔ eye agba gbadze aɖe le titina na zi…kplɔ la.

Ame gbogbo aɖewo tsitre ɖi. Wolé flaga vovovowo ɖe asi, asrafowo le wo dome, wokɔ mɔxenu aɖe xe ŋkume na ameha la wo. Ame akpa gãtɔ ƒe awudodo nye awu yibɔwo.